Takpekpe yi ke ame vovovowo kpe ta le eye wole nyame dzrom, nyɔnu aɖe le wo ŋgɔ, enu fiam wo eye agbalẽvi aɖe le wo ŋgɔ.

Ɖekakpuiawo nɔ anyi ɖe etɔ sisi me wolé agbawo ɖe asi, ɖewo hã kɔ agbawo da ɖe etɔ me eɖewo bɔbɔ eye eɖewo hã wonɔ anyi.

Mɔzɔlawo ƒo ƒu eye wo mɔ zɔm yina ɖe edu vovovowo, wokpe ta hafi bena woakpɔ woƒe mɔzɔzɔ ƒe gbalẽwo be nu sia nu le dedie hafi woayi dzi.

Eŋu ya enye eŋu yike dɔwɔlawo zana kɔ wɔna dɔe eye ɖekakpui woame eve, ɖeka lé nuƒomɔ ɖe to eye wole aɖaŋu dem ku ɖe woƒe dɔwɔna ŋu.

Yameŋudzeƒe, yi ke yameŋu li eye ame yiwo aɖo yameŋua wotɔ ɖe ŋgɔ, asrafowo ŋku lém ɖe wo ŋu hafi woaɖo yameŋua.

Amewo le anyinɔƒe le teƒe ɖeka eye wo le nɔnɔme tatawo vovovowo kpɔ le nɔnɔme tata ɖeka me ŋutsu wo ame eve le eme ɖeka kpui le gã sɔ dzi eʋu ɣi le wò megbe

Exɔ yi ke me wodzra ɖo. Zikpiwo le exɔme, ekplɔ̃wo le xɔ ƒe titina eye seƒoƒo aɖewo hɔ̃ wole exɔ ŋuti. Eɖewo hɔ̃ wole ekplɔ̃ ŋuti.

Yameŋuɖolawo woɖi anyi eye wo katã wodo le yameŋua me. Wole fli me, eɖewo le ekpo ɖe asi eye woɖo nu ɖe enu. Ekpotɔwo wo le wo nu.

Dɔwɔla yawo kpe ta eye wowɔ nɔnɔmetata ya kɔ woƒe mɔ yi kewodze agbagba de ŋugble wɔa, woɖem fiaɛ. Eɖewo tɔ, eye ɖewo bɔbɔ. Eɖewo do awu yi.

Amewo le anyinɔƒe eye woɖɔ nu ɖe mo, kɔputa le wo ŋkume eye wo asi tem ɖem ɖe edzi. Amagba ɖewo le kplɔ dzi eye nuƒomɔ ɖewo hã le wo gbɔ.

Efia gã yike nɔ anyi ɖe zikpui me. Sika le alo ne eye wokɔ eɖewo kukɔ, ekɔ ɖewo de afɔ. Ame aɖewo le megbe ne eye eɖewo hã nɔ anyi ɖe eŋkume.

Dɔdalwo kpe ta eye sukuviwo le wo ŋuti. Wo dometɔ ɖeka nye ŋutsu si ke nɔ anyi ɖe zikpui me, wo abi dom na sukuviawo.

Evinɔwo lé wo viwo ɖe asi eva kɔdzi. Wova wo viwo daƒe. Kɔdzitɔwo do awu ʋi abɔ legbẽ eye wolé agbalẽ viwo ɖe asi le nu ŋlɔm ɖe agbalẽ viwo me.

Yevu ya woa, wodze agbagba wɔ ŋu eye wotɔ ɖe ŋua ŋgɔ eɖe nɔnɔmetata. Ŋua le ʋie kple dzɛ̃ hã le ŋua ŋu.

Nudzralawo kpe ta eye wo nu vovowo dzram. Ŋuti le eme, bli le eme, atadi hã le eme. Eɖewo ɖo kuku eye eɖewo hã nɔ anyi.

Ɖetugbviawo nye aboƒolawo. Wodo atakpi, awu dzimetɔ le dzie eye atrakpia le yibɔe. Ame ɖeka dzo.

Takpekpe ya, ŋutsuwo kple nyɔnuwo ƒe takpekpe ye, nyɔnu yike do awu dzee le wo ŋgɔ, eɖo gaŋkui yibɔ, enu ƒom kpli wo.

Eŋu yawo nye eŋu yibɔ. Wole flime eye amewo hã wole ŋuɔ ŋu. eɖewo do awu yibɔ, eɖewo hã wodo awu yi ke eme tɔ le yie.

Ɖetugbe vi wo nye abo ƒo lãwo wo le atã kpui me wo ɖo me tɔ aɖewo do awu ɣi eye ɖewo le awu bubu me wo dometɔ ɖeka le bɔlu le asi.

Ɖetugbuivi yi ke yi ɖe hoŋliŋli eye woɖu dzi eye wotsɔ dziɖuɖu ƒe kuku ɖɔ ne. Ele dzidzɔ me eye amewo dzidzɔ kpɔm le aseye tsom ɖe eŋu.

Nyɔnu si ke nɔ bɔbɔnɔ anyi nufiala. Ɖeviwo le eŋu eye wo ɖeviwo fiam alee woƒona sanku lae. Edzi ɖeviwo dzɔm eye wo katã eo le sanku vovovowo ɖe asi.

Edu ya metɔwo kpɛ etsikunu ɖe mɛ. Wota avɔ eye womedo fɔkpa o. etɔsisi aɖe le wo xaa. Eye egbewo hã ƒo ʋlã wo.

Ƒuƒoƒo ya kɔnu aɖe le edzi yim le eye ametsitsi ne ɖetugbivi aha yi ke le tre me be woano.